Suuraa kana irrattii kan mul'attu shamarree tokko yoo taatu isheenis kan lootii mormaa, caaccuu uffattee fi adda ishii irratti immoo callee aadaa oromoo naannoo Harargeetti beekamu godhattee kan jirtudha.